Otu na omiti ndhoka ominene dhi na omakota omanene nomiti ndhono ohadhi tu pe iipilangi mbyoka iinene tatu vulu okuninga mo iipundi, oosikopa osho wo iikwatelomwa yayooloka ya gwedhwa po ngaashi iitaafula mpoka tatu vulu okukala tatu tula iiyaha yetu uuna tatu li.

Pethimbo ndoka aantu ka yena shii taya ningi, ohayi yaka talelepo omahala ngoka omawanawa, ano komahala ngoka gadhikwa niipilangi nogena uupundi waningwa miipilangi oko haya kakala no yeli meyimweneneno yeli moomanyanyu gawo.

Komahala ngoka ge na iinamwenyo oha kuya aatalelipo naatalelipo ohaya kala ya lombwelwa opo kaya umbilemo iiyagaya momudhingoloko moka oshoka oyi li ya nika oshiponga kiinamwenyo nohaya kala wo ya lombwelwa ya kale moohauto dhawo oshoka oshi li sha nika oshiponga momudhingoloko moka omu na iinamwenyo yimwe kaayi hole okumona aantu.

Ano uuna iimuna ya piithwa ko nenge ndi tye dha piithwa ko, oha dhiyi dhika konge iikulya yadho ano dhina nga omutonateli edhi landula. Noongombe odhi hole mpoka puna omwiidhi, nohadhi yi dha landula mpoka puna omwiidhi uuna tadhi napa.

Aanafalama ohaakutha omeya meendama taananitha oopaipi, okutekela iikunino yawo nenge tutye iimeno yawo opo yivule okukala ya koka nawa, pethimbo neetaatekele ohaatekele taalongitha omaemele oshowo iilongithomwa mbyoka hai longithwa moshikunino.

Otuna shoka hatu ithana kutya uukololo wokukunina, ano uukololo wokukunina owo uukololo mboka hawu longithwa kaanafalama okukuna iimeno yawo, nokuyi yoolola kiikwawo. Okutya ngele oonyanga hadhi kala dhakukwa mokakololo kadho, ongele omatama ga kunwa mokakololo kadho. Shono hashi kala oshipu okutsika.

Mondunda ndjoka yokupungula nenge tutye ondunda yokukalekwa iinima yiikulya. Iinima ohayi kala ya pakelwa shi ikolelela kuungundu wawo. Okutya ngele etama, etama otali tulwa pomatama omakwawo. Ongele omagadhi ota ga tulwa pomagadhi.

Aanafaalama uuna ya kuna iimeno yawo, ohaya si oshimpwiyu opo ya kune iimeno yawo nenge iikwamboga yawo yili momukweyo, sha ningila oku tekela, oshowo oku koka, yili melandulathano noku ha mana po ethimbo. Ohaya tsu oshimpwiyu opo kehe poshimeno pukale pweenda omunino, guna okambululu hoka taka tsinine poshimeno, opo shi vule oku tekelwa opo shi koke nawa.

Omukalo omupu gwokukwata oohi okuthikameka onete momeya, nokutula ko uunima wuna oshiviha kombanda yonete yi vule okukala yu ukilila nawa nokuthikameka oshiti mevi, opo oohi ndhoka sho tadhi ya ohadhi ipumu owala noku kakatela shikuningile oshipu okudhi ndjolola mo.

Komahala ga nika embugalo nenge tutye ga nika oondundu iimeno ohayi kala ya pumba ko nohaku kala owala uumeno mboka uuhupi hawu kala nomeya ethimbo ele. Iimeno yomakota omanene ohayi kala ya pumba ko oshoka ohayi pumbwa omeya opo yivule okukala yili momudhingoloko ngoka goondundu nenge gwa nika omamanya ethimbo.

Aanafaalama ohaya longitha iikwatelwa niilongitho yayooloka mbyoka yoku kwata oohi. Opuna omukalo gokukwata oohi nonete yongonga, ohayi umbilwa owala momeya oohi sho tadhi ende ohadhi yi mokangonga moka noku kakatela mo. Omunafaalama oteya ihe a kuthe mo oohi dhe.

Uuna omunafaalama a longa nawa omatama ge oha dhike po uuti nenge tu tye uungodhi mboka tawu wilike etama, opo kaa li ze mo momulandu gwalyo, opo li vule okukala lya taandela, opo kaa li piyaganeke omakwawo ga fudhe nawa.

Momithitu otu na mo iimeno ya yoolokathana ha tu yi adhamo. Oyindji yomuyo ohayi pumbwa omeya niikwawo ihayi pumbwa omeya ngaashi iimeno mbyoka yi na omatindi ano iimeno ya fa oonyanga ohayi kala yi li pomahala gawo oyo awike, nohayi kutha omeya ihe metindi lyasho moka opo shi vule oku kakala shi ihupitha.

Otu na omikalo odhindji dhokukwata oohi dhimwe oondhono aantu haya longitha oonete, dhimwe oondhoka aantu haya longitha uundjolo. Uuna omuntu akwata nokandjolo nenge nonete oohi ohedhi yuula mo momeya etayi tula peke eyi tale opo eyi kutheko kondjolo hoka.

Aanafaalama oyendji oye na omukalo omuwanawa gokutekula iinamwenyo ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa dha ningilwa egumbo nenge omutala omunene moka hadhi tulilwa oshiyaha moka hadhi tulilwa iikulya yadho, opo dhi vule okulya.

Aanafaalama yamwe ohaya kongo iikwatelo mbyono yongonga mono ye li haya kunu iimeno yawo kooshimwe nooshimwe. Shono ohashi ningilwa kehe oshimemo opo shi kale ya koka nawa sho tashi dhengwa kombepo shi li osho ashike.

Momagumbo otuna mo omahala ngoka hatu ithana omalukalwa nenge tutye omahala gokuthuwa po. Mono hamu kala muna oshipundi nenge tutye iipundi mbyoka yokukuutumba aantu uuna ta ya li, nenge uuna mweya aayenda ohaya falwa mondunda muka opo ya vule okuthuwa po, no ya kale taya nu mo muumeya mboka wuli poshitafula sha longekidhwa wo.

Aanafalama ohayalongitha omikalo dhayoolokathana okutekela iimeno yawo, ngaashi omukalo ngono gwiitenda yominino hayi tekele poshimeno kehe ohashikala oshipu unene shaashi ofaalama ayihe ohayitekelwa poshikando shimwe.

Aanafalama mboka kaaye hole oku enda komalupadhi ohaya longitha iinamwenyo yawo onga iiyenditho. Ano haya longitha oonkambe ndhono dhili haye dhi kayile noyeshi tala ko kutya oyo iiyenditho yawo. Ano onkambe oyo oshinamwenyo shina ombili nohashi vulu oku kala tashi ulikilwa mpoka omuntu a hala.

Otu na omahala ga yoolokathana ngoka ga nika omambugalo ngaashi ombuga ndjono hayi ithanwa oSavannah hono haku kala unene ku na omwiidhi ogwo ogundji ashike iimeno iishona noondundu tadhi monika mo mehala moka. Mehala mono ohamu kala unene mwapupyala niimeno oyindji hayo naanaa hayi kala mo shaashi omuudhigu okukala mu na oshimeno sha mena nawa.

Uuna aanafaalama taa kokola omiti nenge taa tete po omiti dhoka inadhi pumbiwa we nenge dha koka sha pitilila, ohaa si oshimpwiyu opo yaa kuthe po uumeno mboka uushona taa adha pekota lyomuti ngoka, opo ya vule okukewu tsika, opo shi vule okwiindjipaleka omiti kaadhi shonopale oshoka opwa tetwa gumwe.

Aanafaalama ohaya tekula oohi nohadhi tulwa mokandama hono kalongekidhwa nawa nokudhi sila wo oshimpwiyu sigo dha adha ethimbo lyokuliwa nenge tu tye ethimbo lyokukwatwa mo.

Uuna omuntu ahala okukwata oohi dhe dhefundja, oha dhike onete ye mondjila ndjoka tayi kunguluka momeya gefundja nokuyi dhikila mo nawa niiti eta ningi po ombululu moka omeya taga kungulukile, na ohashi kala oshipu oohi sho tadhi kongololwa komeya ohadhi ya owala dhuuka monete moka.

Okuna omahala omawanawa gokwiimwenenena ngaashi pooha dhomeya nenge tutye dhoondama dhoka dhina omeya ogendji. Ohatu kala tu na po olukalwa oluwanawa lwaningwa miipilangi moka aantu haya kala ya kuutumba kiipundi osho woo kiipilangi. Iipilangi mbyoka oha yi tulwa pamwe, yadhikwa nenge tutye ya dhengelwa yili pamwe noyi ninge po omutala hoka omuntu ta vulu woo oku kala akuutumba.

Aanafalama mboka aanene ethimbo lyomvula ngele ya loko oha ya kambadhala okulyatagulamo momapya gawo okulalakanithamo nawa opo epya lyi vule okupululwa noya lyatemo omakuma ngoka ge limo ga ntuntumana taga imbi iimeno yi mene nawa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo muuyaha nenge tu tye miinima mbyoka yi na uungonga, opo iimeno yi vule okukoka ya manguluka kuyo yene. Ohashi kala oshipu okuyoolola iimeno mbyoka yoludhi lwa yooloka kiikwawo.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dhayoloka kathana okutekula iikwamawawa ngashi oombaka, ohaye dhi piithako ne kiikuku hoka hadhi kala noku kalya omwiidhi oshoka Ombaka oyihole omwiidhi nenge nditye oyihole okukala tayi shomona iigwanga.

Omukalo omuwanawa gokukuna oshimeno nenge nditye uumeno mbono uushona oongono hokutha okayima hono ka longwa haka kunu uumeno uushona, etowu kunu muungonga moka wa ningwa nale. Ohawu koko nawa nohashi ka kala oshipu okuwu tsika oshowo okukala waandjakana nawa wuli wa topoka .

Aanafaalama mba yakuna iimeno yawo ohaya si oshimpwiyu opo ya kune iimeno yili momikweyo. Ya ningila sho taya tekele kutya kehe mpoka puna oopayipi ohapu kala puna okameno na opwa tulwa oka mbululu hoka taka ndondele poshimeno nenge tutye taka tekele.

Uuna omunafalama a tunga okagumbo koohi oha kala e na esiloshimpwiyu lyoku ka opaleka, momunkulo gwekuma lyegumbo lyoohi opo dhi vule okukala moyima mu na uundjolowele.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo odhindji okutekula oohi ngaashi okuningilwa okandama tamu tulwa omeya nohadhi tekulwa dhi li mondama. Omunafaalama oha kala te dhi sile oshimpwiyu okudhi umbila iikulya nokukala ta tala kutya odha koka shi thike peni.

Uuna aanafaalama yakuna iikwamboga yawo ohayi kunwa yili omukweyo nomomusholondondo gu ukilila ano yili momutala moka itayi mono oonte dhetango dha pitilila.

Uuna iimeno ya kunwa ya pwa, otuna mo ihe omambakumbaku omanene nenge nditye omashina ngono omanene haga longithwa kaanafalama. Opo ya vule okukala ya helela iimeno yawo ayihe nawa mofalama ayihe. Omashina ngono ohaga kala ga pititha po ihe omahala kehe poshimeno.

Aanafalama yamwe ohaya kwata oohi taya longitha omikalo dha yoolokathana. Iishongo oshowo oonete ndhoka hadhi dhikwa momeya opo oohi shampa dha yi mo, opuwo ohaya kutha mo owala onete ndjono nokukutha mo oohi dhawo.

Omahala gaa na omiti, unene ohaku kala oondundu, omamanya ngoka omanene go ogo ashike ga ninga po oondjila, opo wu vule oku enda. Omu na omalambo omale omolwa omeya ngoka ga hoka po.

Otu na omahala ngoka omawanawa, ano omahala ngoka go opalekwa nomuntu ngele wa hala oku ka vululukwa po oho yi pomahala mpoka. Omahala ngaka ohaga futilwa nduno, opo wu vule okukala wu li pehala mpoka. Ohapu kala pu na iikulya moka to vulu okukala to landa oshikulya shoye e to kuutumba puupundi mpoka wa vululukwa nombili.

Konima aanafaalama ya kwata oohi dhawo ohaye dhitula momambamba momayele moka nohadhi kala tadhi silwa oshimpwiyu momukalo ngono kutya otadhi yogwa dho dhi falwe dhika vutulwe dhi vule okuliwa.

Kaandje osho oshinamwenyo shimwe shi li shakotoka, uuna shi li moluthimbo lwasho tashi kongo iikulya, ohashi kala owala shafa ina shi landula ihe shampa nga sha mono okayima ki Inyenge osho tashi thiki po tango, shi tale kutya oshike tashi iinyenge sho shi vule okwiinyangela.

Komahala ngoka ga nika omaimweneneno, oko ha ku kala kuna oodhila nenge tutye omakodhi ngoka omanene nohaga kala unene ga londa kiinima mbyoka yi li pombanda ngaashi oongodhi dhoka dhomalusheno. Oshoka ekodhi ngele olya londa poshinima pombanda ohali vulu okukala lya tala shoka shili pevi nohashi mono nuupu.

Aanafalama yamwe oyeli yena uunongo mbuka no yeshi dhidhilaka kutya uuna iimeno yili pomu hayela ohayi vulu yalikapi kiinamwenyo yayoloka kathana , oyena po nduno edhiladhilo ndono lyo kukuna iimeno yawo momitala nenge tutye moshipa mono iimeno hayi kala yili megameno.

Aanafaalama ohaya longitha omukalo dhayooloka opo ya kune iimeno yawo. Ano ohaya longitha uumbamba mboka wa tongola iimeno kutya muno ngele omu na omboga, omanga ngele mwiya omu na uunawamundesha omuna uunawamundesha.

Omunafaalama ota longekidha evi lye opo avule okulonga iiyimati nenge tutye iikonomwa ngaa mbyoka a hala yi kale mofaalama ye, ngaashi oonyanga evi oli hole lya longekidhwa nawa opo livule okukala tali kwata omeya.

Uuna omvula yaloko omiti nomwiidhi ohagu kala gwaziza nawa nuushitwe ohawu kala tawu monika nawa. Iinamwenyo oyindji otoyaadha yili moshiheke moka yili tayi napa nenge tutye tayili omwiidhi nokukala wo yili momizile uuna yakuta.

Uuna ethimbo lyokuteya lya thiki aanafalama ohaya teya omahangu gawo nokuga tula niihumbatelo mbyoka ngaashi oombaali nokutula ko iihwa kombanda opo omahangu sho ta ende ta fala koshinkanda, opo kaa ga gwile pevi, nogeli mo ga ndumbalelwa mo ga mwena.

Aanafalama uuna taya kunu iimeno yawo ohaya kunu puna oomwaka mpoka tapu vulu okukala tapu endiwa, ngele uuna a hala okuteya iimeno ye nenge tu tye ta tekele. Oha kala unene iimeno yaye eyi kuna yili momutala moka tayi vulu ashike okudhengwa koonte dhetango ooshonashona.

Ano omahala ngoka ga pepelwa evi kombepo ohaku kala kuna ondumba yomavi ano omavi agehe oko nee haga kala giindumbila komudhingoloko hoka. Nuunamwenyo mbono wuumenye ohawu kala wuli momudhingoloko ngoka, oshoka ohamu kala mwa mwena muna eimweneneno mo hamu kala kaamuna omapayagano gasha.

Opuna omikalo dhayoolokathana dhokupungula omeya. Opuna omukalo gokupungula omeya muundoloma omeya ngoka haga longithwa uuna omeya gapata. Aanafaalama ohaya longitha omeya ngoka okutekela iimeno osho wo okupa iimuna.

Komahala ga nika oondundu iimeno ohayi kala ya pumba ko. Oshoka iimeno kayi hole unene okumena momamanya nohayi hupile mo nuudhigu. Ohaku kala taku adhika omwiidhi gwa kukuta oshoka omwiidhi ogo ngaa hagu vulu okuthipa mo omeya omashona momamanya.

Ndjino oyo ofaabulikika ndjoka hayi longo oongala dhomwenyo. Otadhi longekidhwa yadho pakelwa. Oongala otadhi vundakanithwa noku pinganithwa nomalwaala ga yooloka kutya oontiligane tadhi tulwa mumwe noonshunga.

Komahala ngono gena omaluhwa ohaga kala gena oluhwa lwaziza nawa nenge iimeno oyindji ohayi kala yahapela mo nawa, oshoka omuloka gwawo ohagu kala guli poondondo yopombada lela shaashi kehe ethimbo omvula oyi hole okuloka mpoka puna iimeno oyindji.

Ano otuna omahala ngoka gokwiinyanyudha, ano omahala ngoka ga nuninwa owina na oga tulilwa po owina. Hoka haku kala nale kuna iipundi niitafula, oshowo iipumbomwa yilwe ya gwedhwa po. Nduno aantu ngele oya iyadha yena oshituthi shawo, ohaya yi komahala ngoka ano ya ka inyanyudhe nookahewa kawo.

Aanafaalama mboka ha ya tekula oondjuhwa, oha ya si oshimpwiyu opo ya ninge ehala enene, lyo olya andjuka nolya gwanenena nawa Mona ha ya kala ya tulamo uupokopoko moka ha mu kala iikulya, ano oondjuhwa opo dhi vule oku kala ta dhi li iikulya kehe ethimbo nethimbo.

Aanafaalama yamwe oha si oshimpwiyu, opo ya kale ya gamena uushitwe wawo mboka wuli momudhingoloko gwawo nenge iimeno. Ohaa tula ko nduno ooshipe noondhalate dhoka tadhi gamene kiimuna opo kaayi yonagule po omudhingoloko gwawo, nenge yi lye po iimeno mbyoka yili moka.

Aanafaalama yamwe ohaya ningi omitala nenge omizile moka taya vulu okukala yakuna iimeno yayo yayooloka ngaashi uuhilili nenge tutye ekende mono hamu vulu okutekulilwa oohi ohamu tulwa omeya noohi ohadhi kala meni etadhi kokele mo nawa.

Komahala hono kwanika oondundu ohakukala owala iimeno ngaashi omwiidhi ashike omiti ohadhi kala dhapumbako thiluthilu omolwa momamanya moka itaadhi vulu okumena.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo opo yavule okukuna shoka yahala, okulonga momapya gawo, okutya iilya noshotuu shoka yahala okukuna uuna embakumbaku lyamana okupulula.

Aawambo ohaa li uuntangu ano uuhi mbono uushona hawu ulike ngeno toti inawu thika okuliwa ihe owathika, owo owala olutu lwawo nenge tutye opo wala wuthike nkene washitwa. Uuhi mbono uutoyetoye wuna omulyolyo kamana.

Komahala ngono ganika oondundu nenge tutye komahala ngoka ganika omalumbugalo ngono ihaa galokwa unene ohaku kala owala muna uumeno uufupi ano kuna owala omwiidhi nijgwanga iishona shona mbyono okukala ya hupa pehala ndoka kaapuna omeya ogendji.

Aanafalama uuna taya pululula ohaya longitha omambakumbaku ngoka taga vulu okukala taga kunu nenge taga tulamo uuhoho pethimbo ndoka tapulula ohashi eta opo iimeno opo yimene mbala ethimbo tayi kunwa oshoka evi olyili lyamuka nawa.

Pomahala mpono puna omeya, oompanda opo hadhi ya okunwa omeya gadho, nompanda ngele oyeya okunwa omeya kayi hole nande pomeya puna oshinamwenyo shimwe shi ili, oyi hole owala oyo yilipo, nokunwa omeya gawo meyimweneneno oshoka ohayi kala ya nyatipala ngele oya tala iinamwenyo iikwawo.

Uuna omvula ya loka uudhila ohawu kala wu li pooha dhedhiya woontela okamutenya nokunwa omeya gawo pedhiya mpoka wa londa kiitayi mbyoka yi li pomuti ano gwa mena pooha dhomeya.

Aanafaalama ohaya longitha omashina ga yoolokathana oku teta okangwena nenge tutya omwiidhi ngono guli moofaalama dhawo, yegu longithe sha yoolokathana, oku gandja kiimuna nosho tuu.

Otuna omahala ngoka omawanawa ano omahala ngoka omuntu ta vulu okukathuwa po. Omahala ngoka ohaga futwa nee uuna shiikwatelela kutya omuntu ota kala mo ethimbo li thike peni ongele ota lala mo okuna ngaa iifuta yago.

Uuna tu li momafudho nenge uuna twa hala okulala tu li muuhala wa talala nawa uuna tatu vululukwa po, otu na omahala ngoka ga ningwa niga dhikwa po, ge lile po onomenawina ga tegelela aayakulwa yago, mbono ya ningwa moomwiidhi nosho wo miiti mbyoka hatu tete momuthitu.

Aanafaalama uuna ya longa iimeno yawo, ohashi ya ningile oshipu, moka haya taakanitha ominino dhomeya pooha dhiimeno, okushashamina ofaalama ayihe mpoka pwa kunwa, niimeno ohayi kala ya hapa nawa oshoka ohayi mono omeya, taga tondoka owala ethimbo kehe.

Uuna omvula ya loko omithitu ohadhi kala dha ziza nawa nuushitwe ohawu kala tawu monika nawa uunene ngaashi komahala hoka ga nika ge na omuti odhindji. Kehe pamwe ohapu kala pwa ziza nawa nohashi kala tashi ulike nawa momeho.

Uuna oya omvula ya loko ohayi eta omeya ogendji ano omeya ngono hatu ithana efundja. Ohaga kungulula po evi nohaga kunguluka wo gu uka hoka taku kakala omeya ogendji nenge tutye hoka kuna ondama. Omeya ngono agehe oko haga kunguluka gu uka.

Komahala ngaka ga mbugala ohaku kala omamanya nomiti odhindji ohadhi kala dha pumba, ihe ohaku kala ngaa uumeno mboka hawu mbungula omeya gawo nowuna omidhi dhaya mokule. Uumeno mbono uushona wuna omafo ngoka haga pungula omeya gago methimbo lyoshikukuta.

Komahala ngoka gena omamanya ohaku kala kuna omiti ndhoka hadhi pungula omeya momakota hadho. Omiti ndhoka dhomafawena oko hadhi monika komahala ngoka ano omiti ndhono hadhi pungula omeya pethimbo lyokwenye nenge lyoshikukuta

Ondunda yina osikopa oyo ondunda ombwanawa moka omuntu hatula iikutu ye noyi kale tayi monika nawa kaa yi kale yili mevundakano, nongele uuna ta zimo ohayibowala uukilila posikopa mpoka etayi pesipili pokataafula ke mpoka tiitalele nokupita mo megumbo mo.

Otu na omahala ngono ha gafutilwa ano tu tye omahala ngono goku vululukwapo mpono wu na okufutila po opo wu vule oku kala pehala ndyoka. Omahala ngano ohaga kala ge na uungwena wa tekelwa nawa osho wo uupundi hoka to vulu oku kala wa kuutumba omanga wu li to fudha po.

Komahala ngoka ga nika uushimba nenge tutye ga nika oondundu ohaku kala puna omamanya nopuna omeya geli pokati koondama ndhoka nenge tutye pokati koondundu ndhoka nohaku kala kuna owala uumeno uushona tawu monika po pooha mpoka.

Aanafaalama ohaya tekula oohi dhawo tadhi tulwa monete ndjoka nenge tutye dha ningilwa okandama moka tadhi tekulilwa. Ohamu tulwa omeya. Omunafaalama uuna a mono dha thika oha yimo te kedhi kwata, ta longitha okambamba koku kwata oohi.

Uuna aanafalama ya kuna iinima yawo nenge tutye iikwamboga yawo, ohayi kunwa yi li me landulathano lyo lyene ihayi kunwa nando yi li po oo iyali ihe ohashi kala owala shi ikalela.

Pomahala mpoka mpwa nika oondundu ohapa kala twapumba iimeno. Olundji omwiidhi ogo hagu kala ogundji oshoka ogo ashike tagu vulu okukala mehala ndika molwa omvula ndjoka onshona hayi lokwa mo. Iimeno mbyoka iinene yomiti ihayi vulu okukala yili mehala muka, ohayi kala yapumbamo noonkondo.

Momahala ngono gomakuti ohamu kala muna iinamwenyo ya yooloka. Iinamwenyo ngaashi oongolo noshowo oonduli ohadhi kala uuna dha adha oshinima sha tulwa mpoka nenge tutye oshinima sha nika ongodhi ohadhi kala dha hala okulatha ko oshimongwa shoka shili ko.

Aanafalama manka inaya tameka okulonga ohasi oshipwiyu epya opoli pululwe kembakumambaku yo opo yavule okukuna mo nawa , no uuna yamana okukuna iimeno ohayi vulu okukala yina omeno gukilila omwanawa shashi evi olya longekidhwa otali vulu okukala tali eta omeya kiimeno.

Aanafalama oyendji ohaya longitha iilongithomwa ya yoolokathana okulongekidha omavi gawo ngaashi omambakumbaku. Embakumbaku olyo ha li pulula epya manga omunafaalama inaya tameka okukuna. Nuuna lya mana okupulula nena omunafaalama oha vulu okutula ombuto ye mevi opo yi vule okumena nawa shaashi evi olya longekidhwa nawa.

Aanafaalama uuna ya likola mo omatama gawo nenge tu tye shoka ya longa, omatama ohaga tulwa komashina ngoka gokwoopaleka omashina, taya kutha ko iikoneno opo gaa ka vule okuninga nayi, go ga vule okukala ga longekidhwa ga ka landithwe kaalandi yawo.

Otuna omahala ngoka giikalekelwa ngoka haga monika unene oondundu. Omahala ngoka ohaga monika oondundu ohaga kala gapumba iimeno nohamu kala owala muna unene omwiidhi ogo tagumonikamo ogundji, ihe ngele omiti itodhi monomo naanaa unene.

Aanafalama uuna ya dhika iigunda yawo yoongombe ohaya kala ya dhika oshigunda shi na okakololo kongombe kehe hayi kala ye etako omutse sha ningila sho tayi ya okulya nenge okunwa oyili mokakololo kayo moka yaapiyaganeke oonkwawo nenge dhaangundumane petemba.

Aanafalama oye hole okukuna omakembindji gawo nokuga kuna ge li momusholondondo oshoka omakembindji kage hole okukunwa ga halakana ohaga ningile okwiitonya uuna geli pamwe nomakwawo ohashi kala oshipu okuninga ongonga.

Konima omunafalama akwata oontangu dhe ohedhi tula moshiyaha nokudhisila oshimpwiyu nawa tedhiyogo opo dhi vule okuka longekidhwa nenge okuka telekwa oshowo dhivule okukala dhaya momangeshefelo mpoka ahala okukefhi landitha.

Konima uumeno wetu wamena nawa, ohawu pumbwa okusilwa oshimpwiyu nokuwu ningila omitala, opo kawu mone etango lyapitilila. Uuna wa mono utya owa koka oho lundula nduno oothayila nenge omitala dhawo.

Yamwe uuna omvula ya loko ohaya si oshimpwiyu opo ya kale ya tunga nale uundama wawo. Nomvula sho tayi loko, omeya ngono ohaga yi mokandaama moka nomeya ngono ohaga kala taga longithwa okutekela iimeno yawo. Nenge tutye oshikunino shawo shoka ya ninga po.

Aanafaalama uuna yalongekidha evi nokukuna iimeno, ohaya si oshimpwiyu yeendithe po ominino pomahala ngoka geli pokati kiimeno ndhoka hadhi tsuwa oombululu noku kala tadhi tsinine iimeno mbyoka yili popepi.

Otuna okadhila hoka hatu ithana ehuywi nenge tutye okadhila hono ka talika ko onga ngele taka lili keli pooha negumbo, okatalika kutya otaka hunu. Okadhila hano ohaka longithwa wo kaantu mboka aatsini nenge tutye aantu mboka haya endele koonghambo, ohaya longitha okadhila haka.

Aanafaalama oyena omukalo omuwanawa wokutula omeya muundama moka haa vulu okukala taya tekulamo oohi dhawo. Uuna oohi dha koko, ohaye kedhi kwatamo taya longitha okambamba.

Omvula ngele ya loko iihwa ohayi zizi nawa nomeya ohaga talama pomatale mono hamu mene omwiidhi. Iimeno oyindji ohayi kala ya hapa nawa nomwiidhi ngono gomomeya ohagu kala omule.

Momahala ngoka ganika oondundu iimeno oyindji ohayi kelele okumena kombanda yoondundu oshoka itayi vulu okukala yina omwenyo yamena kombanda yoondundu omolwa ondundu oyakukuta no yina omamanya. Iimeno oyindji ohayi mene komukunkulo no hayi longo nuudhigu okukala yina omwenyo oshoka evi ndono ihali kala uunene nomeya.

Omahala ngoka ganika oondundu ohaku kala kwapumba iimeno ano momahala ngoka ohamu kala tamu monika omwidhi nomamanya ogo gi indjipala momidhingoloko muka, ashike oha mu monika wo iihwa mbyoka iihupi mbyono hayi vulu oku kala ya hupa momidhingoloko dhatya ngeyika.

Uuna aanafalama ya tekula oohi dhawo muundama mbono ya tula oohi dhawo, ohaya kedhi kwata mo taya longitha oonete. Ano okanete hono ka thitikwa oko haka tulwa momeya nokutulwa iikulya opo a vule okukwata mo pphi dhe dhoka atekula.

Momuthigululwakalo gwaAwambo otuna mo omuzalo hagu ithanwa ondhelela. Ondhelela oyo omuzalo hagu zalwa pethimbo puna oshituthi nenge tu tye pethimbo ngaa puna iidhano ya yoolokathana.

Omahala ngoka ge na omiti odhindji konyala ohamu kala muna omiti noomwiidhi. Ngele omvula ya loko omahala ngano ohaga kala ga ziza nawa nohaga kala taga monika nawa nuulithilo.

Aanafaalama oyendji oye hole okukuna iikwamboga yawo kohi yomizile, ano iimeno hayi ningilwa omutala opo yaadhengwe ketango ndoka lyapitilila oshoka, iikwamboga yimwe kayi hole etango lyapitilila oyihole owala etango lya eleka na ohayi kala nduno yaningilwa omuzile omuwanawa.

Aanafalama ohaya longitha omashina giitenda ndjoka ya tsuwa oombululu oku tekela ofalama ayihe poshikando shimwe, nohashi kala oshiwanawa noshipu opo kehe oshimeno shimone omeya ga fathana nana noshikwawo.

Okadhila Namungongwa oko okadhila hoko haka tungu noohozi nenge tu tye nomwiidhi. Ohaka tungu egumbo lyako enene nawa nolya gwanena uudhila auhe, oshoka ohaya kala mo ye li mo engundumano.

Momahala ngoka ganika omayimweneneno ohamu kala muna iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oompanda. Ano ompanda kayi hole nana poyima puna iinamwenyo oyindji iikwawo, nohayi nu omeya gayo pethimbo pomeya pwakodha itapu inyenge nande oshinamwenyo shimwe.

Aanafalama ohay kunu oomboga dhawo ndhoka dhili momukwewo nomelandulathano shika osha ningilwa uuna dha hala okwi dhingila nenge tutye dha adha ethimbo lyokwi dhingila ohashi kala oshipu nawa nokwi dhingila nodhi wape oku thika okutewa.

Aanafaalama ngele taya pulula omapya gawo ohaya pulula pwa pita lela oondjila mono mwa ningilwa mukale hamu talama omeya ngoka taga kwathele iimeno yi koke nawa. Niimeno yawo ohayi kunwa kombanda yomutunda opo omeya ngono kaaga vule okudhipaga ihe ga kale ashike taga tutike nenge ga gandje uututo kevi yo iimeno yi vule okukoka nawa mbyoka yili kombanda yomutunda.

Otu na omahala ngoka gafulwa nenge tu tye omahala ngoka gatungwa mono hamu kala mwatulwa omeya mo momeya mono ohamu vulu okukala mwa tulwa oohi naantu ohaye ya taya tala. Aakwashigwana ohaya kala yangundumana noye na ohokwe yokukala taya tala shoka shi li momeya ano tu tye oohi ndhoka dhili moka.

Momuthigululwakalo gwAawambo otunamo onguta hayi telekelwa omuntu , uuka mondjila nande tutye hayi telekelwa aayenda uuna yeya oku talelapo. Ohayi telekelwa woo omuntu ngoka uuka mondjila onde, hano hapewa oondjuhwa yatetwa omutse gwaliwa ko oshowo uukaha wa liwako kaanegumbo.

Uuna omvula ya loko omeya ohaga popoka taga zi hoka geliko ogendji nenge hoka kwa siluka guuka koondamba nenge metale lyontumba ohaga ningi ne ondjila ya go pomamanya.

Otuna omahala ngoka omawanawa taga vulu okukala gatalelwa po. Ano uuna tatu talele po omahala ngaka opuna okukala puna iifuta. Ano omuntu opo aye pehala ndika okuna okukala afuta, opo a kale eli mehala ndika a manguluka. Mehala ndika ohamu kala muna, iimeno iiwanawa, uupundi oshowo esiga ndyoka lyokuyotha omuntu tavulu okukala tayotha po shoka eya nasho.

Komahala ga mbugambala ohaku kala unene evi olyo olindji nolya fundagulwa kombepo. Ombepo oyo nee hayi gongele evi ndyono nokutholomapo oondundu dhoka. Ohamu kala muna uumeno uushonashona owala.

Omahala ganika omakuti otuna mo iinamwenyo oyindji yayoloka mono hatu iya dhamo wo tuunamo uudhila oshowo iinamwenyo mbyoka hayi ende koompadhi , ano uudhila ngashi wolutseyi ohawu vulu okukala tawu adhika momuthitu moka.

Aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa dhawo taya longitha omikalo dha yoolokathana ngaashi endini lya tetwa nenge tutye okapokopoko moka hamu tulwa iikulya opo uuyuhwena wu vule okulya mboka uushona nokunwa wo.

Aanafalama ohaya kunu wo iimeno yawo muuyaha mboka woku kunina iimeno nenge tutye iikwamboga ,iimeno ohayi kala ya hapa nawa yu uvite ombili yili momikweyo dhawo nohashi kala oshipu okuyi tekela no kukukoka kwawo ogaku kala taku endelele noonkondo.

Aanafaalama oye hole okulonga omapungu nohaye ga longo omwaalu lela ogundji, oshoka oye ga inekela kutya omapungu ohaga tula ko nawa nohaga kala ga hapa go igaha pula nana unene omeya ogendji nongele ethimbo lyomapungu lya puko ohaga si ethimbo limwe alike poshikando.

Aanafalama ohaya tekula oondjuhwa dhawo taya longitha iinima ya yoolokathana ngaashi omanuwa. Ndono hali tetwa nokupewa oondjuhwa dho tadhi shokola mo oonkenya dhoka nomeya, opo dhi vule oku eta po omayi ogendji noga gwana nawa.

Otuna omahala ngoka goku hiila nenge tutye omahala ngono haga gandja omu lalo komuntu ngoka ena olweendo lwe ,no haga kala gena ondando yago opo wuvule oku lalamo megumbo ndoka lyoku hiila.

Aanafaalama ethimbo ngele lya thiki lyoku kwata oohi, ohaya iyunganeke noku kwata mo oohi ndhoka dhili mondama opo dhi vule oku ka landithwa noku liwa kaantu oshowo oohi dhiye moshigwana noku ka andjaganeka komahala akuhe hoka kwa pumbwa oohi.

Aanafalama oyendji uuna ya hala okukwata oohi, ohayu umbile uukulya mondama moka muna oohi noohi ohadhi kambadhala okuhakana po uukulya mboka mbalala no tadhi iyeta kombanda hashi ningile oshipu okudhikwata.

Aanafalama oyendji ohaya longekidha omitala dhawo dhokukuna iimeno, nomitala dhono ohadhi kala dha thita nawa nodhina okamuzile ashike ka eleka iimeno mbyoka yili mo ngaashi iikwamboga. Nohaya kala ya kunwa yi li muukololo wawo oshoka iikwamboga kayi hole yili mengundumano nande.

Aanafaalama yayooloka oyena omikalo dhayooloka okutekula iinamwenyo ngaashi oohi ndhono hadhi ningilwa okandama megumbo nenge mehala moka haya kekulile iinamwenyo. Ano ohamu tulwa ominino dhomeya opo oohi dhivule okukala dhina omwenyo no tadhi vulu okukala tadhi koko dhi vule okuvalathana.

Shika hashi tulako oongala oontokele noongala ndhono ohadhi kashitukapo nee momukalo ngono shafa efulafula mono hakutiwa yamwe ohaya ningimo iikutu noshowo yamwe ohaya ningimo iinima ya yoolokathana

Aanafaalama uuna ethimbo lya adha, ohaya si oshimpwiyu, opo ya teye omahangu gawo noku ga tula koshinkanda ga adhe ethimbo lyokuyungulwa, yo ya vule okulanditha.

Komahala ngoka gomayimweneneno ohaku kala ku na oondunda, oshowo uupundi hono haku futilwa omuntu opo a vule okulongitha egala ndyoka mesiku nenge ngele ita vulu mesiku oha longitha owala oowili dhontumba nokuya kegumbo.

Aanafaalama ohaya longitha uushina wa yoolokathana okukokola nenge okuhenyaga omwiidhi, gu shonopale nogu ningwe omufupi gu vule okulongithwa iilonga yimwe ya yooloka.

Omahala gomambugalo, oha ku kala oondundu, omamanya, ogo unene geliko. Ihe iimeno oha mu kala ngaa iishona, nfaashi ha mu monika owala omwiidhi nuumeno mboka ha wu pungula omeya ogendji momakota gawo.

Momahala ngono ga nika okuti, ohamu kala iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oontsa. Ontsa oyo oshinamwenyo shoka hashi mono kokule nohashi thimbula. Uuna sha tala, ohashi vulu okukala shafa sha tala oshinima shili popepi ihe nani oshili kokule. Ontsa kayi hole pehala puna omakudhilo, ihe oyi hole pehala puna eyimweneneno.

Komahala ngono ga imwenenena oha ku kala ku na omakodhi nenge tu tye oodhila dhoka oonene, dhoka hadhi vulu okukwata po uukombwena oshowo uunamwenyo mboka uushona. Oodhila dhoka uuna dha kwata oshinamwenyo shadho, oha dhi ka lila komahala ngo gena eimweneneno na ohadhi kala dhili uungundu, nenge tutye ohadhi kala konyala dhili mbali.

Momahala ngoka ga nika oondundu ohamu adhika unene omwiidhi oshoka omwiidhi ohagu pula owala omeya omashona. Pomahala ganika oondundu ihapu lokwa naanaa unene molwashoka omuna omiti omishona. Pehala mpoka puna omiti omishona ihapu lokwa omvula oyindji.

Opu na omahala gamwe gi ikalekelwa ge na owala oondundu niimeno ohayi monika mo iishona. Omahala ngoka ge na oondundu ohaga kala owala unene ge na omamanya nevi ohali kala eshona tali monika mo, oshoka ehala ndika olya monika lya kukuta no ihali vulu naanaa okukala li na evi.

Otuna omahala ngoka ga ningwa nawa geli kooha dhoondundu , ano omahala ngano ohaga longithwa oku talelwa po noga opalekelwa owina . Uuna toyi pehala ndika , ouna oku kala wa futa oshoka omahala ngano ogena uupundi osho woo omeya ga opalekwa nawa nawa mono to vulu oku kala to thuwa po wuli pokapundi ngweye to mbwindi omeya goye .

Omahala ngono ga ninka omamanya nenge ga nika okaluhwa ohaku kala ahike ku na iimeno iishona, ano iimeno mbyono hayi kala unene tayi monika mo iihwa, oshoka iihwa oyo hayi vulu okukala ya hupa momahala ngoka ge na omamanya nohayi pumbwa ashike omeya omashona, opo yi vule okukala yi na omwenyo.

Aanafalama ohaalongitha uumbakumbaku wokulongekidha evi nokufulamo nawa nawa iithindi mbyoka tayiimbi iimeno yikale yamena nawa. Uuna shono shaningwa nduno, omunafalama ohavulu okutsikila noku longa iiyimati ye nenge okutsha akune iiyimati ye mbyoka ahala.

Pethimbo omvula ngele ya loko aanafaalama oyendji ohaya si oshimpwiyu okulongekidha omavi gawo, opo ya vule noya tameke okukuna iimeno yawo mbyoka ya hala. Ohaa longitha nduno omambakumbaku ndono lyili olyo hali galagula evi mumwe nuuhoho mboka a kala ta longekidha opo evi lye lyi pululwe.

Otuna omahala goka haga kala iinamwenyo ya yolokatha, niinamwenyo mbika oyindji ohayi vulu okukala momudhigoloko gwafana oshoka inayi nika oshiponga kiikwawo, ngaashi oosino noshowo uumwenye, ohawu vulu okukala momudhigoloko gumwe, wuli meyi mweneno nowuli mewu vathano, oshoka ina dhinika oshiponga kuumenye.

Aanafalama ohaya longitha ominino dhiitenda okutekela iimeno yawo mbyoka ya kunwa muukoloma nenge tu tye muukololo mboka hamu kunwa iimeno ya topokathana.

Oonkoshi ngele tadhi gondjo, ohadhi gondjo dhi li meyimweneneno, nodhi li dha gondja moshipandi. Ohadhi kala unene konima yomangande nenge tutye konima yomiti, inadhi hala okumonika.

Omahala ngoka ga nika oondundu ohamu kala owala iimeno iishona niimeno kayi hole oku mena komahala ngoka ga nika omamanya. Ohaku kala uudhilankono mboka wuli hawu pungula omeya momakwega gawo.

Aanafaalama ohaa ende mo miimeno yawo nokutala iiyimati ngaashi omatama kutya oga thikama peni, ogeli pethimbo lyokupya nokutewa nenge otaga olo, oshowo okuga ninga nawa.

Aanafaalama uuna ya kuna iimeno yili mumwe ohaya longitha omukalo ngono gokutekela iimeno, ngono haya dhike oshitenda shono hashi zi omeya nohashi kala tashi tsinine mombanda, nokehe oshimeno ohashi kala tashi mono omeya, oshoka oshafa tashi lokwa.

Aanafalama yamwe ohaya longo nuudhiginini okutulapo uundama wawo moka taya vulu oku kala ya kwatela omeya mono taya vulu noku tekulilamo oohi dhawo nenge tutye ya vule oku kala taya kutha mo omeya gawo opo ya vule oku fala kuukunino wawo.

Uuna omvula yaloko omeya ohaga talama mooshana nenge tutye momatale ngoka gena omalambo, nomeya omo haga kala gapungulwa ethimbo ele. Ohamu kala muna woo omwidhi gwamena mo ngoka haku ti omwiidhi gomkumbwe, ano omo hagu mene momeya mo.

Komahala ngoka ganika olumbuga ohaku kala uunene oondundu nenge tutye omahala ngoka ganika uushimba nenge ganika uushamba, oha mu kala ashike oondundu odho odhindji nomiti ohadhi kala tadhi monika mo omishona, nongele okuna omiti uuno owala mboka uushona uufupi.

Pethimbo lyokwenye omiti ohadhi yagumuka omafo gadho agehe thiluthilu, sha ningilwa opo dhi vule okupungula omeya gadho dho dhi vule okutamekulula ngele omvula ya tameke okunyaganya. Ngele ya tameke okunyaganya omiti ohadhi tende oku eta ko oongala nomafo gamwe omape.

Momahala momo mwa nika oondundu, omayendo oha ga ningwa pomahala mpoka pwa lalakana, po opo ne ha pu fumbikwa aapambele yetu, uuna ya mana oondjenda no ha ya tulwa omamanya koombila dhawo.

Moma hala ngono ga nika oondundu. Ohamu kala mwa pumba iimeno. Na ulundji oondundu ohadhi kala dha ngundumana pamwe. Dhi na po ashike okamwaka okashona pokati mpono hapu kungulukile omeya ngele omvula ya loko.

Oongandu odhi hole momeya ngono gafa ga luudha momilonga. Ohadhi kala unene dhili komu kunkulo gomeya dha ningila oku konga iikulya yadho.

Aanafalama yamwe ohaya longitha omikalo dha yooloka ndhono dhoku pungula omeya. Omeya haga tungilwa okandama nomokandama mono ohaya vulu oku kala ya tula mo oohi dhawo. Oohi ndhono hadhi vulu oku kala tadhi eta aantu ye ye ya tale naashi taya tala ye li pokandama mpono oyena oku kala ya gandja iifuta.

Komahala ga yoolokathana ngono ge na eyimweneneno oondhila oko hadhi kalila iikulya yadho mbyoka dha konga oha dhi londo nee komano ngaashi oontsa odhi hole unene okukala dha londa keno dhiimwenenena opo dhi vule okulya oshikulya shadho.

Komahala ngoka ganika omithitu nenge ga nika omiti odhindji, aantu ohaya ningi oondunda dhawo taya longitha owala oopala ndhoka dhomiti dha tetwa nawa noku eta po ondunda ombwaanawa ndjoka ye ku keelela komeya gefundja, ano ondunda ya yambulwa po ya tamekela pombanda.

Omukalo omupu oku kwata oohi oku longitha owala onete, yamwe taya kwata hwiya, yamwe taya kwata hwiya oku yungudhidha oohi kaadhi nuke mo monete moka nokudhi gongela okudhi tumbamo nenge tutye okudhi tula komutunda osho osho tashi ningwa kaalumentu mba.

Aanafaalama uuna taya kunu iimeno yawo ohaya si oshimpwiyu okuyi kuna momikweyo, oshoka oya ningila ominino dhokutekela, nominino ohadhi ululwa uumbululu, opo dhi kale tadhi vulu okutekela poshimeno kehe.

Uuna efuta lyageye ohali kungulula iinima oyindji yanika iinamwenyo osho wo omamanya, ano ohali kungululamo omamanya ogendji ngoka haga kala kohi yefuta nokuga eta komukunkulo gwefuta.

Aanafaalama mboka yeli haya tekula oohi ohaya unganeke esiku ndyoka lyokukwata mo oohi nohaya si oshimpwiyu lela opo pukale puna aantu yeye ya tale kutya oohi ndhoka odhi thike peni. Nohashi kala oshinima oshiwanawa lela oshoka ohaya tsu omukumo aantu ooyakwawo.

Aanafaalama yamwe ohaya longo iiyimati yayoolokathana ngaashi uuhilili mbono hawu vulu okukala walongwa . Uuhoho wawo ohawu etwapo tolongitha olungu lwomahangu, opo wuvule okukala wakoka . Uuhilili owuhole uuhoho wolungu uunene opo wukale wamena. Nawukale waningilwa omutala. Owuhole okukokela pokuma puna omilema.

Omahala ngoka gena oondundu na ohagalokwa nawa komvula ohakukala kwaziza nawa uuntsitwe ohawukala waziza nawa nenge tutye iimeno, ohapukala puna omeya pomudhingoloko mpoka puna iimeno.

Komahala hoka kuna omavi gomahenge ohakukala kuna omiti ndhono dho makota omanene ndhoka hashi thipimo omeya momavi ndjoka lyo mahenge. Ohakukala woo kuna uundundu oonshona nuumeno ashike mboka uuhupi .

Anafaalama ohaya longitha omikalo dhayoolokathana okutekula oondjuhwa dhawo ano haalongitha omanuwa ngoka gena oontanga ,noontanga odhili hadhi valitha oondjuhwa omayi ogendji gagwana noku landitha.

Aanafalama ohaya tongola ko oongombe dhawo dha ningilwa omutala omuwanawa gu ukilila, no hadhi kala dha ningilwa oshikololo kehe mpoka puna ongombe. Opo dhaa kale dhili mevundakano no haadhi ipiyaganeke nande nande.

Aanafalama ohaya kunu oomboga dhawo na mpano otadhi ulike kutya odha thika noga adha okuteywa. Ano dhi kaye methimbo lyomangeshefelo dho dhi vule okuliwa.

Uuna aawambo yateya ohaya kutha oombuto dhomiti nenge dhiiyimati yayooloka nokudhikuna oku etapo oshimeno. No hayeshi etapo taya tsike uumeno wa yoolokothana.

Eyoka uuna lya lala ohali kala lya dhiingila lya ninga ongonga. Nomutse ohagu kala gwa tulwa lela pokati opo lya ningila oshipu . Ihashi kala we oshidhigu shaa shi olutu oluli pamwe nomutse.

Uuna omvula yaloko omiti ohadhi kala dhaziza nawa nuushintwe ohawu kala tawu monika nawa. Omahala ngoka ge na omiti odhindji ohamu kala unene mwapumbwa oondjila oshoka oondjila odha thitikwa komiti molwa omvula ndjoka yaloka oyo yeetitha oondjila dhi kale dhathita.

Aanafalama ohaya longitha omikalo odhindji dha yooloka dhoku kuna iimeno yawo. Ano mono haya longitha uupokopoko mboka hamu tulwa oshimeno mono omo hashi ko kele noshi vule shika tsikwe nawa, ano omukalo ogo omukalo omupu, oshoka iimeno ihaya kala yili mumwe nohayi kala ya topoka nawa ohashi kala oshipu oku keyi tsika.

Uuna aantu yahala oku tawulula omeya nenge tutye yahala oku ka talela po nenge tutye ya hala oku kala momeya, oyena oshiyenditho shono hatu ithana okawato nenge tutye ombautu ndjono yili hayi longithwa oku kala momeya.

Aanafalama yamwe ohaya kwata oohi taya longitha uunete mboka wokukwata oohi, ano okanete kena oshitenda oko omukalo omupu gokukwata oohi manga ashike wuli komutunda. Na oho longitha wo ashike okatenda hono oku ka kuthamo wutale ngele monete mono omwaya oohi.

Hano oko okashina hono haka longithwa kaanafalama oku kokola noku kalekapo ehala pokati kiimeno yi vule oku koka nawa yu ukilila, yo yivule oku kala tayi mono ombepo ngele nenge una yili pokuthika oku tewa nenge tutye yikale yina omu kokelo omwanawa.

Aanafalama una taya kunu iimeno yawo, ohaya si oshimpwiyu opo ya kune iimeno yawo yili momikweyo, ano ohadhi kala nduno omikweyo dhono dha landula ominino dhono dhoku tekela nominino ohadhi tsuwa uumbululu mboka tadhi kala tadhi tsinine oshimeno nokushi tekela nawa.

Aanafaalama uuna ya kuna iimeno yawo. Ohaya si oshimpwiyu opo ye yi kune yili momikweyo yo ya vule woo oku kala ya tula po ominino gwa taandela. Nomunino ngoka oguna oku kala gwa tsuwa uumbululu gu tsininene kehe mpoka puna oshimeno.

Aanafaalama ohaya si oshipwiyu opo ya longekidhe evi manga inaya kuna, ano haya longitha omambakumbaku ga yoolokathana okulongekidha omavi opo ya vule oku kuna mo iikunonwa yawo mbyoka ya hala nenge tutye iimeno mbyoka ya hala oku kala ya kuna mofaalama yawo.

Aanafaalama yamwe ohaya kunu iimeno yawo taya longitha uunayilona. Muunayilona mono haya kunu iimeno yawo omo yikokele petameko ,yo yika vule yikatsikwe pomahala ngoka yahalelwa komunafalama ngoka.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omandoloma ngoka gokukunina, na momandoloma ngono gokukunina omo hamu tulwa uuhoho nevi lya ndumbalekwa nawa, ndele e ta kunu mo iikwamboga ye yi vule okukala ya koka, yo oyili mesiloshimpwiyu lye. Ya tulwa omunino ya ningila okukala tayi shashamine nenge tutye okutekela iimeno mbyoka.

Omahala ngoka ganika omainyanyudho , ohaku kala kwa opalekwa nawa nopuna uutaafula watulwa omalapi omawanawa omatokele ngoka taga ulike enyanyu naangoka teya po omutima gwe ohagu kala gwambilipalekwa.

Uuna aantu yahala oku ks thuwapo ohaya longitha woo omukalo gokuya komahala ngono gomayimweneneno hono kuna woo omiti. Noha ya yiko ya faalela uupundi wayo opo yaka kuutumbe . Nosho woo taya kutha esiga opo ya yothe iikulya yawo mbyoka ye ya nayo.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dhayoolokathana okukuna oohi momatale gawo nenge muundama mboka yalongekidha. Oohi ohadhi tulwa meyemele, nokudhuumbila mo wuli popepi nokandama nenge nomeya opo kaadhi mone oshiponga.

Omahala ngoka geli pooha dhomeya nenge tutye pooha dhefuta, aantu oyendji oye hole oku tunga kooha dhoondundu oshoka oya ningila omukungulukilo gomeya nande ngele efundja lyathiki oyeli pombanda itaya kungululwa po.

Otuna aantu mbono ya dhewula, noyena uulongelwe kombinga yiinamwenyo, ngaashi oonduli. Ano uuna aantu ya katalelapo, ohaya kambadhala nokukwata oshinamwenyo shoka yeshi ete popepi, opo aantu yatale ye li memanguluko.

Aanafaalama uuna yalonga iiyimati yawo nenge tutye yalonga iikwamboga yawo, ohaya si oshimpwiyu okulonga iimeno yili momikweyo mpono hapukala pwapita ominino nokutsuwa wo okambululu hono taka kala taka ndondele poshimeno kehe ethimbo lyokutekela.

Aanafaalama yamwe ohaya longitha omikalo dha yooloka oku pungula omeya. Ano haya fulu uundama noku wu tunga nawanawa, mono hamu kala mwa pungulwa omeya, naantu ohaya vulu oku kala taya ningi omatalelopo okuya kehala ndyoka yo taya futu sho taya tala ehala ndyoka.

Aanafalama ngele taya tekula oongombe dhawo oha dhi kala dha ningilwa oshigunda oshinene sha andjuka, nosha topola mo shina oshikololo shongombe kehe. Sha ningila uuna tadhi tekulwa, uuna tadhi pewa omeya ohadhi longitha owala oshikololo shadho mukeelelwe othina ndjoka.

Aanafaalama yamwe ohaya longitha omikalo dhayooloka okukwata oohi. Uuna omunafaalama adhika okandama ke ohayi lela meni lyokandama opo avule okukala tatothamo oohi ndhoka ahala nenge ta hogolola oohi ndhoka ahala okukwata.

Aanafalama una ya kuna oomboga dhawo dhoka, ohaye dhi kunu dhili muukololo, noha dhi kala tadhi kokele mokakololo moka ya kunwa noku tekelwa, omo hayi kokele mono sigo ya adha ethimbo lyoku teywa.

Omahala ngoka ganika olumbugalo, ohaku kala owala omamanya, noondundu odho hadhi kala tadhi monika ko odhindji. Uuna omvula yaloko, omeya ohaga hoko omamanya ngoka, noku thigapo oombululu, dhu ululwa momamanya moka.

Aanafalama ohaatekula iinamwenyo yayoolokathana ngaashi oongombe. Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayitekulwa nohayi gandja omahiini osho woo oshipa. Uuna dhadhipagwa ohayi tupe oshipa moka tamuvulu okukala mwaningwa iikumbatha osho woo oongaku.

Aanafalama uuna taya tekula oongombe dhawo, ohaya ningi no haya kala yena oshimpwiyu opo kehe ongombe yi kale yina endhindhiliko, ano hayi tulwa oka papa mokutsi, hoka taka ulike olwaala kutya oongombe dhino odha ntumba nenge oongombe ndhino odho muna faalama ngwiyaka go puushiinda.

Aanafaalama uuna yamana oku likola iiyimati yawo mbyoka ya longa moofaalama dhawo. Ohaya si oshimpwiyu okuyi pakela noku yi tula muungundu shikwatelela kutya oya teya shike mesiku lyoka opo yi vule oku ka landithwa noku ya kaantu mboka.

Aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa ndhoka oontokele nohadhi kala dha ningilwa oondjila moka nenge tutye uuyaha moka tadhi lile noku shokola mo dhi vule okukala tadhi li kehe thimbo.

Aawambo ohaya tungu oondunda dhoomwiidhi ngaashi ndjono hayi ithanwa ondjugo nohayi tungwa nomavi goshiyanda nenge tutye eloya, tali tapekwa kiiti nenge kwa tholomwa oondhopi.

Uuna etango tali ka pa oyana ,oondjamba odhi hole okukanwa omeya dhili peyi mweneneno, nokadhi hole pedhiya mpoka puna nande oshinamwenyo shimwe shiilile. Odhi hole owala odho dhili po ,tadhi nu omeya ga dho ,dhili meimweneneno dha lyo.

Komahala ngoka ga nika omithitu nenge oofuka ohaku ningwa oondunda dha etwa po melongitho lyiiti ya yoolokathana nokombanda yondunda hono ohaku tulwa okathayila. Uuna ondunda ndjoka ya tulwa okathayila ohayi ningwa nduno ya yambuka po pevi pwa tulwa iiti ya dhikwa uungudhi.

Aanafaalama ohaya longitha okambakumbaku nenge okashina hono haka longithwa okuteta omwiidhi nenge okangwena, opo gu kale gwe elekana nawa nenge gu wape okufaalelwa iimuna nenge gu ka longithwe palwe pwi ilile.

Momithitu ndhoka ominene, nenge nditye momithitu ndhoka dhina iimeno oyindji, ohamu kala muna omiti ndhoka omile, omiti dhomakota omanene, nohadhi mene dhuukilila oku etapo oopaala.

Uuna ombepo tayi pepe, ohayi pepe yuuka kombinga yimwe, nohayi faalele evi. Nevi ndyono ohali kandumbilwa nokweetapo nenge okutholomapo oondundu dhomavi ngoka gomahekevi.

Otuna omahala ngono omawanawa, ano omahala ngono haga futilwa, nokukalapo. Momahala mono ohamu kala muna iinima ya longekidhwa nale. Ohamu kala muna iikulya, oshowo iipundi yalongekidhilwa aantu mboka taye yapo.

Otuna omahala ngoka go mayimweneneno, ano tuma omahala ngoka ga gamenwa omuntu moka havulu oku kala alalamo uunai iyadha molweendo nomahala ngano unene konyala ohaga futilwa omuntu opo avule oku longitha ehala ndoka ye apendukemo tatsikile olweendo lwe.

Aanafaalama ohaya longekidha uundama mboka haya kunu mo oohi, nokonima ohaya longitha omukalo gokukwata oohi taya longitha oonete, taya umbulemo uukulya monete mo opo ya vule oku kwata oohi ndho dhi li mokandama.

Kohi yefuta ohaku monika iinima ya yoolokathana nenge tutye iinamwenyo ya yoolokathana yomaludhi nomaludhi. Ngaashi ohaku kala oohi ndhoka dhomalwaala ga yoolokathana. Noohi ndhono ohadhi kala unene dha pumba okuya kombanda. Olundji ohadhi kala aluhe kohi yefuta nokombanda hadho naanaa hadhi ya ko.

Aanafaalama uuna ya longa iimeno yawo nenge ya longa iikwamboga yawo ohaya si oshimpwiyu okupititha po omahala pokati kiimeno, shi kale oshipu okutekela iimeno mbyoka pethimbo tayi teywa.

Aanafaalama ohaya si oshimpwiyu okukala ya longekidha olukalwa lwoondjuhwa dhawo. Oondjuhwa ohadhi kala dhi li momudhingoloko ngoka gwa gamenwa moka tadhi vulu okukala wo dha kotha nodhu uvite etumbalo. Uuna ethimbo lyoku dhi hawaleka omunafalama oheya noshikwatelwa shoka shi na iikulya noku dhi topolela.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya, opo lyi vule okulongwa, ano konima sho epya lya pululwa omunafaalama ota vulu oku tameka oku kuna oshowo a longe iikulya ye mbyoka nenge tutye iiyimati mbyoka a nunina mo.

Aanafaalama uuna taya tekula oongombe dhawo oha yedhi kala yedhi ningila omutala nange nditye oshigunda shoka oshinene shambwalangandja noshina ehala lya andjuka, mono ongombe kehe yilimo mokakololo kayo yaningilwa okulya opo kadhi thinane petemba nenge uuna tadhi pewa omeya.

Uuna aamati ya hala okukwata oohi, ohaye dhi kwata taa lonhitha oonete, nenge tu tye okandjolo. Onete oyo omukalo gokukwata oohi pamwaalu ogundji, noha shi kala oshipu lela , oshoka oho kwata oohii odhindji poshikando shimwe.

Pomahala ngoka ga nika omilonga nende tutye pomahala ngoka ge na omeya ogendji oha pu kala pu na iinamwenyo yayoolokathana ngaashi oongadu. Oongadu odho iinamwenyo mbyoka kayi hole uutalala. Uuna dha mono kutya omeya oga talala ohadhi zi mo e tadhi yi komutunda, ano tutye dhi kiinyangele iikulya yadho.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana ngaashi uuhilili. Uuhilili owo iimeno mbyoka hayi vulu oku kala tayi mene pehala pena omuzile nopena omilema opo hayi vulu okukala ya koka nawa noyivule ethimbo yi adhe ethimbo lyoku likolwa nenge okuteywa.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yoolokathana oku tekela iimeno yawo ngaashi opayipi ndjoka hayi tsuwa okambululu, okambululu kuuka poshimeno kehe shoka sha fulwa shili ponto yopayipi, nopayipi uuna kwa patululwa omeya ohaga ndonda guuka mpoka noshimeno otashi mono omeya sho shi vule okuhapa nawa.

Uuna omvula ya loka, ohayi kunguluka omeya nokuga fala komahala hoka kuna omasilu, ano tutye hoka kuna oondama, nomeya ngono omo haga kala ethimbo gapungulwa moondama moka oshoka kohi yondama hoka ohaku kala kuna evi lyina oonkondo noku kaleka mo omeya ethimbo ele.

Pethimbo lyokaamutenya, komunkulofuta ohaku kala shono hatu shi ithana oombwa dhomomeya, nohadhi ya oku ontela okamutenya hoka dhi hole, oshoka ohadhi kala uule wethimbo kohi yomeya, dho ihashi mono unene oonte dhetango.

Omagumbo ngoka geli pooha noopate ohaga tungwa lela pamuthika gwandoolopa. Ano omagumbo ogendji ohaga tungwa ga ya mombanda okukeelela nenge okwaamana po ehala opo ya gandje ehala kiinima yimwe yili po yomondoolopa mbyoka tayi vulu okukala ya longitha evi nayo.

Efuta olyo oshinima shoka sha talikako shafa shina omwenyo nenge tutye olina omwenyo oshoka olina omaiyuvo, ano puna oompito dhoka hadhi vulu oku katalelapo noompito ndhoka itovulu oku hedha pulyo . Ohali geye nomeya ohaga kala taga ndwafuka mokule shanika noshiponga kaantu.

Ujna aanafaalama yahala oku kwata oohi ohaya kwata oobi taya longitha omukalo gwoonete ndhoka dha dhikwa momeya, noku umbilamo uukulya atale mpoka tapu inyenge nuuna amona mpoka tapu inyenge nena ohashi mu ningile oshipu ahilemo onete ndjoka yili momeya.

Aanafalama ohaya tekula iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi iingulu. Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi vala nenge tutye hayi eta po iinimona wuli momwalu ogundji nawa noshili sha pumbiwa kaananalama oshoka osha ningila omangeshefelo.

Omahala ngoka ga nika omeya nenge nditye komahala hoka kwa ninga omilonga ohaku kala kuna oongandu noongandu ohadhi zi mo momeya uuna omeya ga talala nokuka entela pomutenya komutunda hono dhili tadhi nyanga nongele odha mono oshinamwenyo ohadhi kambadhala okushi dhipaga.

Aanafaalama oye na omikalo dha yoolokathana oku tekula, oondjuhwa dhawo nenge tu tye oku tekula uuyuhwa mboka uushona nenge tu tye uuyuhwena. Oha ya si oshimpwiyu opo ya ninge oka kwatelo okashona nenge oluyaha mono ha mu tulwa iilya, mo oha mu vulu oku tulwa omeya, mono uuyuhwa ata wu vulu oku kala ta wu li nenge tu tye ta wu adha shiikwatelela komithika dhawo.

Iinamwenyo oyindji yomEtosha nenge tutye Iiyamakuti oyindji konyala, ngaashi oonduli nuumenye oyindji ohayi nu yili momeya nenge tutye yalyata momeya, opo yivule nawa okunwa omeya. Ihe ihayi nu yili komunkulo gomeya oyina okukala yalyata momeya lwiikando oyindji.

Aanafaalama konima yamana okuteya ohaya si oshimpwiyu , opo ya yungule omahangu ngoka ya longa , nohaya ka yela uuna omahangu ga yungulwa, taya longitha oontungwa oshowoo iikwatelwa yimwe mbyoka taya vulu okukwatelamo omahangu gawo.

Komahala ngoka ga pumba iimeno unene konyala ohaku kala owala kuna omamanya niimeno oyindji ihayi vulu okukala naa yamena ko, ihe omahala ngono kuna omamanya unene konyala ohamu kala kuna oondundu noondundu dhoka ohadhi kala dha etwapo komutholomo go mamanya ngoka oshoka odho ashike dhilimo momudhingoloko moka.

Aanafaalama yamwe ohaya longo nuudhiginini opo yalande uukololo mboka hamu kunwa iikwamboga yawo . Iikwamboga oyi hole okukunwa shiikalela osho ashike sho shivule okukala sha koka nawa shina uukolele wokuliwa nenge tutye wokulandithwa.

Aanafaalama oyendji ohaya longo omapungu gawo, nomanga inaya tameka okulonga omapungu tango ohaya longitha omambakumbaku ndyoka hali pulula okulalakanitha evi nawa nokugalagulila mumwe uuhoho evi li kale lya vula okulongwa.

Aanafalama ohaya longitha omambakumbaku oku longekidha omavi gawo. Opo ya vule oku kuna shoka ya hala nenge tutye opo ya vule okuya komeho noku longa evi manga inaya tameka mo okukuna.

Pomahala ngoka nganika ondundu oha puningwa omawendo mpoka pwalalakana ano aantu opo hafuvikwa mpoka una yahulitha mombanda yevi nohapu tulwa oshilimbo shoka tashulike kutya opwa fuvikwa omuntu.

Aanafaalama uuna ya kuna iimeno yawo nohaya mono kutya ka yena opayipi dhoka dho kufala omeya ko mahala hoka ya kuna iimeno yawo, ohaya longitha omikalo dhoku tuta omeya no mayemele noku tula omeya mo ka pokopoko hoka ku ululwa uumbululu noku kala taya shashamine uumeno wawo opo kaya lyatakane moka mwa kunwa.

Uuna omvula yaloko omiti dhayoloka noomwidhi ohadhi kala dha ziza nawa, ano kehe oshimeno ohashi kala tashuulike omusheno omwaanawa ngono guli gwa gandja uunapelo koshinamwenyo kehe.

Omahala ngoka ganika olumbuga nenge tutye ganika ombuga ohaku kala iimeno iishona omamanya ogo uunene ogendji nohaku kala iimeno mbyono yomakota omanene mbyono hayi pungula omeya ga gwana yaningila ngaa pethimbo lyokwenye opo yikale yina omwenyo.

Aanafalama uuna taya tekula oohi dhawo ohaya landa iikulya etaya tula muundama moka yeli taya tekulile oohi dhawo opo dhi vule oku koka dho dhi vule oku adha ethimbo lyoku liwa.

Uuna omunafaalama amana okukwata oohi dhe, ohasi oshimpwiyu opo atule oohi dhe moshikwatele shili nawa noshayela tedhitula momeya ye avule okudhopaleka osho wo dhivule okuliwa nosho wo dhivule okuya komalandithilo.

Uuna ewangadjo lya yela oondhila odhihole unene okukala tadhi tuka notadhi pekapeko ngaa mewangandjo dhitale kutya otadhi monomo shike, dhi inyangelesha shokulya unene ohadhi kala tadhi talatala uumbambala ngele ewangadjo olya yela nawa kalina iikogo.

Komahala ngono ga mbugala ohaku kala owala omavi geliko ganinga omandumba ga pepwa kombepo opo ganingepo omandumba niimeno oyindji ohayi kala kayina omafo ano ohayi kala omathindi.

Otuna oombuga dha yoolokothana ngaashi ombuga yomavi ndjoka hayi kala yandumbala omavi nande omamanya. Ohamu kala mwa pumba iimeno ohayi kala kaayimo konyala olundji

Omvula ngele ya loko iimeno oyindji ohayi mene nohayi kala yaziza nawa ngaashi omahwalikiti ano iimeno mbyono hayi mene yi idhingila nenge tutye shafa omakunde ga taandela ano ohayi etapo engande enene lyo etilithi lyafa lyaningwa noombinga mondunda.

Uuna iimeno yakunwa kaanafaalama ohayi vulu okutaandela yuuka miikwawo, shoka hashi eta othina. Ohaya longitha nee uushina mbonk woku kokola noku topola po nawa omahala pokati kiimeno yivule okufudha.

Momuhoko gwaa Wambo uuna pweya omu yenda oha tulilwa onyama metiti, ano ta dhipagelwa ondjuhwa etayi tulwa metiti moka nohee telwa nee alile metiti moka.

Ondunda yina iipundi oyo ondunda ombwanawa. Uuna mweyamo nenge wuli ngaa wahala okutala radio yomuzizimbe oho kaatumba owala koshipundi peha lyo kutalela wuli kombete.

Omathimbo ngono ga nika omafudho nenge ndi tye pomathimbo ngono aantu kaayena sho taa ningi, ohaayi ya ka ninge omatalelopo komahala ngoka gena iinamwenyo nohaya kala yeli mohauto ndjoka ya andjuka tayi vulu okukala omuntu a tala oshinamwenyo nkene tashi ende.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yoolokathana okutekula oohi dhawo, ano ohaya landa iikulya noku umbila muundama moka taya tekulile oohi dhawo noohi ohadhi koko nawa nohadhi ngundumana mpoka hapu umbilwa iikulya pethimbo tadhi pewa.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo odhindji dhoku pungula omeya, mono ye li haa tulamo oohi dhawo nenge haya umbile mo oohi dhawo, opo dhi vule oku kokela mo muundama mboka ya eta po yo yene, yo ya vule oku landitha nenge ya lye megumbo.

Omahala ngoka ga nika oluhwa ohaku kala iinamwenyo ya yoolokathana, ngashi uumenye osho wo oongolo dhoka hadhi kala dhili momudhingoloko ngono gwanika omamanya nenge oluhwa nodhi hole mehala lina eimweneneno, oshoka iinamwenyo mbika kayi hole naana pehala puna aantu oyendji.

Aanafalama ohaya tekula oondjuhwa dhawo dhoka yeli haye dhiningile uukololo nenge tulye uunima mboka wafa uuyaha mono hamu tulwa iikulya nomeya gadho opo dhi vule okukala tadhi li dhamanguluka, nokadhili pengundumano.

Uuna omatama ga tewa ohaga tulwa miipana nenge tutye muumbamba mboka tawu vulu oku kala wega yoolola nawa, ngoka inaga pya, naangoka ga pya lela, opo ga ikalekelwe kaaga ninge nai mbala, opo ga vule woo oku landithwa ethimbo ele.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yoolokathana okukwata oohi dhawo, ano puna omukalo ngono gokulongitha onete. Uuna taya longitha onete, ohayi tulwa momeya nokuyi kambakanitha omeya agehe, nokukala yeli puungundu. Yamwe ya kwata koonkotso hono taya vulu oku yi nanamo momeya, oshoka ohayi kala odhigu uuna ya kwata oohi.

Shimbungu okuli tapekapeka nota thimbathimba omayinyengo ngoka ewete nande okuga uvitile kokule. Okuli eli momwiidhi ategelela shoka atala eshimone ye eshilandule.

Nguno ogwo omukalo gwoku pungula omeya mokandama ka ndulukwa, kaningwa miipilangi ya dhengelwa kumwe etamu tulwa oshinima shafa onayilona meni osho shi kwate omeya kaga pwine mo.

Efuta olyo oshinima shoka shi na omwenyo noli na omasiku galyo kutya nena etingapi uuna ne lya pindjala, oha li pindjala shiikwatelela kutya ota li tameke pongapu no tali ka hula pongapi uuna efuta lya geya pooha ihapu pumbwa pukale pu na omuntu.

Uuna omunafaalama atega onete ye, ano akwate oohi dhe momeya, nenge mokandama ke mo ka aninga, oha tege onete ye, ete yi thigimo, no konima ohe yi ilemo, atale kutya onete ye oyakwata oohi dhi thike peni, no ku yinanamo.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omikalo odhindji dhokukuna iimeno yawo mono haya longitga niikwatelwa ndjoka yokukuna oshimeno osho ashike. Ohashi kala oshipu uuna taya tsike oshoka oshimeno ohashi kala osho ashike nohashi kala shakoka nawa.

Aanafaalama ohaya longitha omashina ga yoolokathana okulongekidha omavi. Ngaashi ndika olyo eshina lyokulongekidha evi lyi kale lya andjuka notali vulu okukunwa iikunomwa nenge tutye iimeno. Mbyoka iishona nenge yi vule okutsikwa.

Aanafaalama konima ya tsika iimeno yawo, ohayi tsikwa yili pooha dhomunino pwa fulwa okambululu nomunino ngono ohagu tsuwa okambululu gu kale tagu ndondele pokameno kehe keli pooha dhomunino ko ka vule okumona omeya ka koke nawa.

Omahala ngoka ganika oondundu, aantu ohaya eta po ondunge opo yatunge omagumbo gawo kombanda yoondundu ihe ohaga vulu oku kungululwapo nande omagumbo kaaga faalelwe komeya, shino ohashi kala oshiwaanawa oshoka egumbo ohali kala owala lili mpoka itaali piyaganekwa kosha.

Uuna omvula ya loko, ohayi tupe omeya ga gwana nawa ngono haga kungulukile momatale mono hamu mene omwiidhi omule.

Omathimbo gonale, aantu okwa li haa shanga komamanya, ano tu tye, okwa li haa tula iilimbo komamanya. Oku ulika kutya ehala mpoka opu na shike, nende oku ulika ngaa oshinano kutya oshinano oku za mpono pemanya ndono oshi thike peni.

Pomahala ngoka ganika oluhwa ohapu kala puna iinamwenyo oyindji ya yoolokothana ngaashi oongolo oshowo oonduli. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala yili menyanyu lyawo tayi ilatha oshoka oyili pehala lyawo.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo, opo ya vule okulonga, go omambakumbaku sho tali pulula olyo li li ,tali tanawuna uuhoho nawa ,noku lalakanitha evi ,li vule oku kunwa iimeno mbyoka omunafaalama adhilaadhila oku longa.

Aanafalama ohaya tekula iinamwenyo yayolokatha ngaashi oombaka. Oombaka odho iinamwenyo nzoka hayi tende nenge tutye hayi vala omayi ogendji, noku etapo uunimwena owundji poshikando, ihe ihadhi pula naana ethimbo ele opo dhivule okutendula uunamwenyo mboka.

Uuna aanafaalama ya kwata oohi dhawo ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhi tula momambamba . Noku kala tayedhi kutha omandjandja ano tutye taye dhi vutula . Opo dhi vule oku anekwa nodhi vule oku liwa dhi ka landithwe mpoka tapu ka landithwa.

Otu na iinamwenyo oyindji yomomeya ya yoolokathana. Otu na oongandu. Ano ongandu uuna ya mono kutya omeya oga talala unene ethimbo lyongulonene ohayi zi mo e tayi ya moluhwa nenge tu tye ohayi ya komutunda.

Aafalama ohaya longitha uushina wa yooloka mbono hawu longekidha evi opo ya vule okukuna iimeno yawo yi vule okumena nawa, omolwaa shaashi evi olya longekidhwa notali vulu okumena ombuto onshona.

Momuhoko gwaawambo otu na mo shoka hatu ithana oondhelela, oonyoka mbyono yili omizalo dhaakulukadhi. Notu na mo shika hatu ti oshiyuma mono hamu tulwa nenge tutye hamu humbatelwa omalovu giilya nenge iikunwa ngaa yopamuthigululwakalo.

Uuna omvula ya loko ohayi pungula omeya moondama. Aantu ohaya ka teka omeya taya longitha iikwatelomwa ya yoolokathana ngaashi omayemele noshowo okuzila muundini mbono uushona, okulongitha oshinima shono shoshikwatelo haku tiwa oshizilitho.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ohaya si oshimpwiyu oku kala taya tala kutya oohi dhawo odhi thike peni, nohaye dhi kwata nokudhi tula peke a tale ngele odha thika ngaa oku liwa nende inadhi thika. Shono hashi mu etele opo a vule okudhi tekula natango niikulya yapumbiwa.

Uuna omvula ya loko ohayi kungulula omeya gu uka komahala hoka kwa silukila. Omeya ohaga ka talama nee moka moondama nenge tu tye mpoka pu na omatale opo hapu kala pu udha omeya ngoka taga kunguluka.

Aanafalama yamwe ohaya longitha omukalo gokukwata oohi taya longitha onete ndjoka hatu ithana oshiyulitho shoohi. Ano mokwaa mana po ethimbo ngono ogo omukalo omupu kaanafalama uuna taya kongo oohi dhawo.

Aanafalama ohaya longo iimeno yawo ya yoolokathana noha yi tekelwa noopayipi ndhono dha tsuwa uumbululu okutekela pokameno kehe, opo shi vule okukoka sho shi vule wo oku thika pethimbo lyokuteywa.

Pomahala ngoka ga nika ondoolopa ohamu kala mwa tungikika nohamu kala mwa tsikwa iimeno ngaashi omilunga ndhoka dhoku opaleka omahala moondoolopa hadhi kunwa nenge tu tye hadhi tsikwa mooha dhopate.

Momuhoko gwAawambo otuna mo shono hatu ithana kutya oshaahozi ano omwiidhi ngono hagu mene gwambwindakana, nohagu tula ko iinima iitokele mbyoka hamu vulu okukala mwaningwa iilongomwa yayoolokathana ngaashi iikutu. Ano omwiidhi ngono ohagu mene gwaninga omunene nohagu ningi omuti guna ehwata kondungu.

Aanafalama yamwe ohaya ningi omitala ominene moka ya tulamo ano moka yeli taya tekula omakalakuni. Omakalakuni ohaga indjipala muule wethimbo efupi lela nohaga kala gelimo guuvite ohokwe oshoka omutala ogwa andjuka nawa.

Omunafalama tatekula ondjamba muna shoka sha tulwamo opo yivule okuhupa. Aanafalama ohaya tekula nuundjambona walala opo wuvule okukala wuna oonkondo.

Omukalo onupu gwokukuna iimeno kanafaalama ogo ngono haya etapo olutaafula luna uungonga. Oluna ongonga yoshimeno kehe ohashi koko shuukilila shaapiyaganeke oshikwawo pokufutha nenge okumona oonte dhetango.

Konima Aawambo ya kwata oohi dhawo, oha ye dhi tula ponete mpoka, noku kala taye dhi hogolola nawanawa, opo ya vule oku ke dhi vutula.

Omahala ngoka ganika oondundu, omagumbo ogendji oha ga kaka ga tungwa poha noondundu. Oshoka omahala ngono ga nika oondundu oha ga kala gena omakungululo po ogendji uuna omvula tayi loko, omeya ohaga kala taga vulu oku kungulula po omagumbo ngoka. Naantu ohaya kala ya kotoka, opo ya vule oku tunga koondundu.

Momahala ngono ha nika omakuti ohamu kala muna iinamwenyo ya yoolokathana. Iinamwenyo mbyono ohayi kala tayi li iimeno mbyoka. Ano momahala ngono ga nika omithitu ohatu adha mo iinamwenyo ngaashi oonduli, noonduli odho hadhi kala dhili mengundumano nohadhi kala dhi ihole. Tadhi ilatha uuna kaadhina sho tadhi ningi.

Endoko olyo okadhila hoka ka nyatipala, na unene oha ki itekula noku lya omayoka. Ano oha ka kambadhala oku dhipaga eyoka nomanyala ga ko nomulungu , opo ka vule oku lya nawa, noha ka kala mehala li imwenenena.

Aanafaalama uuna yakunu okangwena kawo ohaka kala taka tekelwa nomashina nokukakokola, ano haka kokolwa neshina ndjoka hali tete okangwena kombanda opo kakale kethike pamwe.

Aanafalama ohaya fulu oondama moka, yavule okupungula omeya gawo uuna taya vulu okukala mo ya kuna mo oohi, nenge omeya ga pungulwa mo ngaa ganingila iimuna.

Komahala ngono ga nika ombuga nenge komahala ngoka ihaga lokwa lela ohatu kala tunako oshimeno shoka shafa eyanga nohashi kala shina omafo omanene shi dhingila ano oshina owala omafo geli gaali nogo hagi tonyo noku andjakana. Oshimeno shika ohashi pungula omeya no ihashi si nande nande kutya omvula inayi loka.

Ohatu vulu okuninga omagumbo getu tatu longitha iitungithomwa ya yoolokathana ngaashi oothaila oshowo oopaala. Ano oopala ohatu tete ihe momuthitu nande tutye momahala ngoka gena omiti odhindji ,opo tu vule okutunga po omagumbo getu tatu longitha ashike oopala ndhoka dhina iipilangi iinene.

Otu na omahala ngoka go opalekelwa owina, ga ningilwa omatalelepo. Pomahala ngoka ohapu kala pwa kuna oongala nenge ndutye pwa tsikwa oongala ombwaanawa nokangwena ka tetwa nawa. Ohapu kala ihe puna ondunda ndjika yokukalwa nenge nditye ondunda ndjoka tayi vulu oku hiyilwa kwaangoka ena oshimaliwa.